Lutino kwan matino tye i ot kwan kakwan kun guruko unifom gin guketo cwingi i ot kwan pien lapwony tye ka pwony kun bene lutino mukene ma anyira gukedo wigi akeda dok bene mukene gumako kalam coc i cingi kun gitye ki buk inyimgi magubedo abeda i wi deck

Cuwan man tye ki dek makitedo mamwonya mada maneno deke tye mamit i kin dekke tye gweno maki wango awanga makipworo nyim i iye i teng deki tye nyanya mapekingolo kibene mutungulu makingolo i ye bene tye kalara mabene kingolo iye bene tye ki jami mogo mukene makiketo i cowan man tye dekke nenone mit mada.

Mego man tye ka doyo pot dek kun en tye ka tic kikweri matar en oboyo wiye dok bene omaro gikoi ipyere poto man yen tye ma orumo tyene i ngete kun yene mukene gudongo maboco dok pot yen pot komgi tye mabeco adada

Amuka madit tye ka camo lum kun ingete tye amuka matidi ingetgi tye yadi mapot komgi obedo matino gin gitye kacamo lum kun gitye kacamone idye ceng